issi keeththa giddon qoodan daro asay beettosona nam7u qeeri nayti woli aaziya mayo7a ma7idi misiliya xeellishe haasayosona

ogiyarakka issife asay beyssati beettosona giddonka issi bandira misiliya kushen oyqqidi xeelleya bitaney beettees

keeththa giddon qoodan ichashu hasay tishshi gidi beettoosona issoti issoti dummaso xeellidi hayzishe de7oosona guyarakka qass keeththay beettees

qoodan heedzdzu asay banta woga qonciseya maya ma7idi kushanka gondaleyanne toora oyqqidi eqqidosona guyarakka qas gatta keeththaynne uuthay miithay beettees

Qoodanka daro asay banta gadeya qonciseya may7o7a ma7idi quma ekkidi maanawu wolira miichishenne ufayettishe deyssati beettosona.

qoodanka daro asay baynta woga qonceseya mayoa ma7idi gonishenne guppishe keehi ufayetteys beettees

Qoodanka ichashu dondza asay beettees intika banta woga qoncis amoya ma7idi issoti issoti kushen toora oykqidi sinthe xeellishenne haasayishe de'oosona.

Qoodanka daro asay yuuyidi maarara eqqidosona enta guyenka qass issi kaamey eqqidi de7eyssi beettees yuushanka qas mirthati beettees.

ogeyan issife asaykke idi bookkishenne biitta kessishe de7eyssati beettosona guyarakka qass daroti eqqidi xeellosona entana

issi keeththa giddon qoodan daro asay beettosona inta giddofe isso issoy banta gadeya quncisiya mayaa ma7idosona sinthe ubbaykka tishi gidi xeelloosona

qoodanka daro asay issi keeththa giddon uttidosona intafekka issoti issoti banta gadeya qonciseya mayoa ma7idi uttidosona

qoodan daro asay beettosona issoti issoti sintha baggara uttin guyera qas daroti eqqidosona sinthanka qas toora caddidi hessidosona

Keehidi lo'eya maatatinne mithati daro buqurati deeya bessay beettees. A qasika qoncissiya xuufeyikka xaafettidi dees.

keeththa giddon qoodan nam7u asay eqqidosona issoyka qasi maykiya oykqidi haasayishe de7es yuushanka xuufetinne abeebati de7eyssati beettosona

Issi keeththa giddon qoodan ichashu asay kishshi gidi beettosona issoti issoti yuuyidi gange xeellosona nam'ati qass sinthe xeellishe de'oosona.

Qoodanka daro asay yuushan issife gididi eqqi giddon qas issi kaameya beettawus intafe qass yuushara keeththatinne mithati deeyssati beettosona.

Qoodanka daro asay yuuyidi eqqidi xeelleyssati beettosona giddonka qas banta ooso qoncise moya ma7idi de7eyssatikka beettosona.

Issi thaa giddon issi bitaney oydiyan uttidi kushiyan matkiya oyqqidi haasayishe sinthe xeelles

Issi keeththa giddon nam7u asay oydiyan uttidi xarapheeza bollakka dawutariya pilgidi sintha tish gidi xeellishe de7oosona.

Qoodanka daro asay shiiqidi deeyssati beettosona sintha baggarakka daroti baynta gadiya qoncisi hammayota ma7idi uttidosona guyarakka qasse daroti eqqidosona

Keeththa gidden qoodan daro asay deeys deette issi bitane kishsh gidi sinthan haasayishe deeys deettes.

Keeththa giddon qoodan daro asay de7eyss beettees inteka qass baynta oosa qoncisay mayo'a ma7idi do7osona issi bitane tishi gidi sinthan uttidi haasayeysi beettees.

keeththa giddon qoodanka daro asay issife oydiyan uttidi banta kushen dawutara oyqqidi sinthe xeellishe de7eyssati beettosona

qoodanka daro asay oydeyan issife gididi uttidi deeyssati beettosona issoti issoti dawutara pilgidi xeellishe deeyssati beettosona

Issi macasiya bagadeya qoncisiya mayo7a ma7ada sinthe xeellashe haasayawus iguyarakka qasse misiley geettes

issi keeththa giddon qoodan daro asay issife shiiqidi maarara uttidosona entafe issoti issoti baynta dawutara pilgidi xeellishe de7oosona

Qoodanka daro asay beettosona sintha baggara daroti uttidi kusheya baqqosona yuushanka daroti eqqidi xeellishe de7oosona

Keeththa giddon qoodan daro asay maarara oydan uttidosona issoti issoti sinthe xeellidi hayzishe de7oosona issoti issoti qass hokkidi xeelloosona

Keeththa giddon qoodanka daro asay qissife maarara oydan uttidi de7eyssi beettees issoti issoti tawutaran xaafosona

qoodanka daro asay issife gididi maarara oyden uttidi isgidi sinthe xeellishe de7eyssati beettosona

Daro asay beettosona entafe sinthantis sh gidi issi bitane o.dettana douna dooyees guyara qas keeththati beettosona.

sintha baggara issi bitaney ba woga qoncisiya mayoa ma7idi tishi gi eqqidi haasayishe deyssi beettees guyarakka daro asay deyssi beettees

issi bessan shiiqidi cugan asay uttidi kuyan wodera haasayishe miicishe de7eyssati beettosona yuushanka denba ogey beettees

qoodanka daro maca asay issife kumetha mayoa ma7idi issiya qas baqqiyade kusheya matan baqqidi ufayetosona

woli aasiya mayo7a ma7idi issi keeththa asati aawa aayu nayta gididi eqqidi bantamaya issi kushyara denthi bessishe miicishe de7oosona

shurchay keelettida bessan qoodanka laapun asati uttidosona issoti issoti wolira haasayishe de7oosona guyarakka mithaynne keeththay beettees

gaytan kumetha qumay shiiqidi de7eysi beettees yuushanka solla qanxi qanxi xaaxidi wothidayssi beettees

qoodanka daro macasay banta kumeththa shinchinua ma7idi issife kushea baqqishenne ufayettishe de7oosona

Wolqama shuchchara keexettida buquray beettees iya garsanka qass maatatinne mithati yuushan deeyssati beettosona.

Wora giddon maatatinne mithati beettees issi wora do'eya kacara de'ara sinthe tishsh gada xeelleyara beettawus

issi gaytan kumetha kaththay shiiqidi sollara wole gakkidi qanxetti qanxettidi ustara gakkidi deesi beettes

ogiyara issi kaamey yishe deyssi beettees issi bitane qasse gede hamuttees ushacha bagganka haddirsa bagganka keeththay deyssi beettes

Qoodanka oyddu qeeri nayti sinthe simmidi miicishe de'osona inta guyara qass haaththay guggishe de'eyssi beettees.

keeththa giddon qoodan daro may7oy kedi kaqeti kaqetidi maarara dooreti deyssi bettees giddorakka daro asay shammanaw yuuyishe de7osona

Dembay beettees he den banka maataynne mithati beettosona yuushan qass wolqama abbay de'eyssi beettees.

Qoodanka daro asay banta gadiya qonciseya mawa ma'idi kushanka issoti ssoti tooranne maata oyqqidi eqqidosona.

keeththa giddon dumma dumma oosos go7eya miisheti giigidi kein maarara maarara dooridayssati kumidi uttidi beettosona

Issi keeththa giddon qoodan oyddu asay zokko zaari uttidi sinthan de'iya misileta xeellishenne xaafishe de'oosona

issi bitaney ba kumeththa mayowa ma7idi ba kushea issa ulan wothidi issua denthidi sinthe xeelli haasayishe de7eysibetees

koosiya ka'iya bessan qoodanka daro nayti issife qoomettidi guppishenne kusheya salo denthidi ufayetishe deeyssi beettees

oosanchchatti bantta ooso may'o ma'idii ooththishenne kushe denththi maallishe de'ees guyarakka qasi daro asati eqqidosona

Eranchati baynta hiillan go'ettidi kessida wodeya odeya miishey beettees iya bollaka qass paydoti xaafettidi deeyss beettees

Oosanchoti banta ooso mayoa ma7idi banta hiillara bolla pude keidi ooththishenne giigissishe deeyssati beettosona yuushanka keeththay deeyssati beettees.

issi bitaney sinthan eqqidi haasac'ishe de7eyssi beettees ya yuusharakka qas keexettishe deiya keeththaynne shuchchati doorettidayssati beettosonna

Qoodanka daro asay beettosona intika qass banta oosa qonchisea mayo7a ma7idi eqqidi sinthe xeellishe de7osona yuushanka qase keeththay beettees

Issi keeththa giddon go7ettiya daro miisheti de7oosona cugan cugan asay qass yuuyi yuuyidi be ishenne wolera haasayishe de7oosona

hiilanchati medhida ooratha medhetay issi kushen oyqetidi de7eyssi beettees iya bollaka qass dumma dumma paydoti xaafettidi deees

hiillanchati banta erara medhi kessidayssi wodeya qoodeya miishey beettees dhanka qass paydoti xaafettidi de7oosona

issi keeththa giddon qoodanka ichashu asay cugara uttidi wolera haasayishenne issoy xaafishe deeyssi beettees

Maatay beettees he maata giddonka qass daro asay eqqidi oosanchoti banta hiillara ooththi kessidayssa eqqidi xeelli shedeyoosona.

issi keeththay beettees keeththa qonciseya xuufeykka bollan beettees pengeyarakka issi macaney akki hashe da7awus karenka nam7ati beettosona

issi keeththa giddon qoodan nam7u asay uttidi baynta kushan dawutara pilgidi sintheti ixjeellishe de7osona

ushachcha bagganne haddirisa baggan deiya keeththa giddon cugara cugara asay uttidi wolira kaa7ishenne haasayishe de7oosona giddoara qasse ogey beettees

issi keeththa giddon qoodan heedzdzu asay eqqidi dentheyssinne issi bitaney qarapheeza bolla kusheya woththidi sinthe xeelleys beettees.

issi keettaa giddon qoodankka hosppun asay beettes sinthara issoy uttidi haasayaade hankkoti yuushan cugaara uttididosona

issi keeththa giddon qoodan ka usuppun asati beettosonna ichashatikka banta ooso mayawa ma7idi banta kusheya som7an wothidi sarota immees

Issi keeththa giddon maxaafati maarara doorettidayssenne issi mishiriya uttada ba ooso miishara ooththashe deeyssi beettees

Keeththay beettes keeththa giddonka guutha poo7oti deyssati beettosona yuu shanka qas tama mela eexeya poo7oynne mithati de7eyssati beettosona

Qoodankka daro asay bantta oosuwa qonccisiya kumetta mayuwa may7idi suurera eqqidi sinthe xeelloosona;guyara qassi miyhathi de7eyssati beettoosona.

issi bessan banta oosoa qoncisaya mayoa ma7idi maarara banta kusheya sidiyooththidi eqqidi sinthe xeelleyssati de7oosona

issi keeththa giddon qoodan daro asay shiphi gidi eqqidi xeelewude nam7u asati sinthan wolira haasayishe de7osona

Dhumidi beettees giddora qas keeththatinne mithati beettosona poo7oykka qas aadhdhidi aadhdhidi poo7ishe deeysi beettees

Dalgga keeththa giddon qoodankka daro asay beettosona maarara qassi uttidi xaafeyssatinne siinththa baggara eqqidi de'yssati beettosona

oodanka daro asay issife gididi eqqidi deeyssati beettosona issi bitaney kushea denthidi haasayishe deees yuushanka kaamey deees

guyara wolqama keeththaynne mithati deyssati beettosona sintha baggara qoodan heedzdzu asay eqqidi tishi gidi sinthe xeellosona

welqama keeththay salo gakkananidi keexettidayssi beettees he giddonka qas daro asati uttidayssatinne eqqidayssati beettees

keehidi lo7iya ogetinne asay beyana giigissida abeebati mithati diccidi lo7eyssati beettosona haakkidikka keeththay deeyss beettees

Keeththa giddon qoodanka daro asay de'oosona inta giddofe issoti issoti baynta oosa qoncisaya mayoa ma'idi bessishenne haasayishe de'oosona.

qoodankka daro asay ke'idi issippe kushshen bandira misileya oyqqidi salo dhoqqu ooththosona guyarakka keeththati diyassi beettees.

Welqama keeththay keexxettidi yuuyidi dieysi beettees keeththa sinthanka tophiya bandira misileynne mithati mitha bolla diyapoo7oti beettishe dees.

ushachcha bagganka haddirsa bagganka keehidi lodheya keeththay beettees giddonka qass abeebatinne maatati asi uttanau giigida bessati beettosona

qoodanka daro qeeri nayti issife maarara kushen puutoa oyqidi eqqidosona guyarakka keeththaynne mithati deyssati beettosona

Issi keeththa giddon qoodan issi bitaney ba kushiya denthidi yuuyi xeellishe haasayees guyarakka qasse oydeti de'eyssati beettosona.

Issi keeththa giddon qoodan daro asay uttidi dessi beettees. Sintha baggara qasse tishshi giddi qoodan laapun asay issippe uttidi qodetteyssi beettees.

qoodanka oyddu asay eqqidi de7eyssati beettosona issoti issoti qeeri nayta idimmidi miicishe sintha xeellosona

Misiley beettees he misileyanka qasse issi mishiriya zin7a uttada ba duuna dooyin achcha giigissishe deeyssi beettees

issi keeththe giddon qoodan heedzdzu hasay beettosona intika baynta oosa qonciseya maya ma7idi nam7ati eqqidosona issiya uttada dawus

Qoodanka oyddu asay tishsh gidi beettosona intika qass sinthe xeellishe doosona guyarakka qas mithaynne keeththay deyss beettes.

denban kaameti maarara eqqidi de7eyssati beettosona guyarakka wolqama mithatinne haythay deyssi beettees

Issi keeththa giddon qoodanka usuppun asati kumeththa maya ma7idi xarapheeza bolla deya daabba issife qanxishe de7oosona

issi keeththa sinthan daro asay beettosona sintha baggara qase qoodan oyddu asay booththa moya ma7idi tiish gidi sinthe xeellosona

keeththay guyara beettees sinthanka qass issi bitaney eqqidi keehidi ufayettishe haasayishe sinthe xeelleys beettees

qoodankka daro asay beetosona;issi bitaney kushe denthidi issuwa qoommana haneyssi beettes;gaxankka qassi mithathi deyssati beettoosona.

Qoodanka daro asay beettosona issoy qass issi ura ayfiya phuuqidi xeelleyade matanka eqqidayssati hokkidi beyoosona.

Keeththa giddon daro asay beettosona issi harganchiya uttin mishiriya yoqas mayzashe deeys bettees

Keeththa giddon qoodanka daro asay de'oosona issoti issoti oydiyan uttidi sinthe xeellishe miicishe de7oosona guyara qas daro asay eqqidosona.

issi keeththa giddon qoodan daro asay beettosona sintha baggara oyddas tish gidi beettidi wolera haasayishenne qofa laamettishe de'eyssati beettosona

qoodanka laapun asati eqqidayssati beettosona inta giddonka issoy issoy baynta oosa qoncise a moya ma7idi sinthe xeellosona

qoodanka daro asay beettosona issi bitaney sinthe kehidi tish gidi sinthe xeellees dasom anka paydoy xaafettin sinthan beettees

welqama keeththa giddon qoodanka daro asay beettosona issoti issoti uttidi xeeleyade issoti issoti eqqidosona

Wolqqaama keethati dhoqqidi beetteyssati de7oosona giddonkka ogey beettees yuushonkka qassi cililio mithatinne maatati dde7eyssati beettoososna.

Keehidi lo'iya keeththay maaran de7eessati beettosona yuu sharakka qasse abeebatinne maatati de7eyss beettees.

qoodanka usupun asati banta woga qoncisiya mayuwa mayidi eqqidosona issoyka kusha denthidi entawo haasayishe de'ees

ogey beettees he ogiyarakka issi bitaney hamuttidi sinthe bidays beettees ushachcha bagganka keeththaynne mithay deyssi beettees haddirisa bagganka mithay deyss beettees

keehidi lo7iya keeththay beettees giddorakka hammuttidi aadhdhana ogeti beettosona yuushanka mithatinne maatati deyssati beettosona

Issi keeththe giddon qoodan oyddu asay beettosonna heedzdzati issi bitaniyas immiyade ikka ba kusheya denthidi ekkishe deees

issi keeththay keexettishe de7eysi beettees bollarakka dumma keeththay keexeteysi beettees sa7an qass biittay duurettidi de7eyssi beettees

sintha baggara giigidi wurida ogeya bollara daro asay hamutosona guyara qass oosanchoti shuchcha qoxi qoxidi maarara giigissi sheddi oosona

issi misileynne xuufey xaafettidi de'eyssi beettees he misileya bollaka daroti banta hu'eya dadettidayssa bessishe dendidosona.

qoodanka daro asay ogeyara sinthe beyssati beettoosona intafekka issoti issoti nam7u kushea denthidi doona doydi ufayettishenne sarota immishe de7oosona

qoodanka usuppun asay issi keeththa giddon deeyssati beettosona intika banta gadeya qoncisaya mala ma7in issi bitaney sinthan eqqidi haasayishe deees

Keeththay deeysi beettees he keeththa go7a qoncisea xuufey de7ees bollarakka qass salo7a shaaray de7eysi beettees.

Qoodanka daro asay issife eqqidi ufayettishe deyssi beettees issi bitanekka woyto okkida ba kushen oyqqidi intana bessishe dees.

qoodanka daro asay beettosona intika qass woli aaziya mayuwa ma'idi kushen kontenne kaso oyqqidi sinthe xeellosona

Adussa keeththay keexettidi deeysi beettees he keeththa karenka daro asay yuuyidi keeththa be ishe de'osona yuushanka qass mithati beettees.

qoodanka daro asay banta gadiya qoncisiyaaga qoodhera yeggidi sinthe hamuttishe beyssati beettosona guyarakka qas cililo mithati de'eyssati beettosona

keeththa giddon issi bitaney wa ooso mayo7a ma7idi dawutariya dooydi xaabishe sinthe tishsh gidi xeellishe de7ees

Guyara keeththay beettes he keeththa giddoppekka daro asay keidi sa7an wodhdhidi bishe deyissi beettees issoti issoti qass eqqidosona.

qoodanka oyddu asay beettees heedzdzati wolis immishe de7osona issiya matan eqqada haasayashe da7awus

Issi keeththa giddon issi attumay ba kumetha ooso moya ma7idi eqqidi sintha xeellees matanka issi oydey deysi beettees

Issi keeththa giddon aywi oosoy deyakko qonceseyssi misileti darapheza sinthan beettosona asaykka qase maarara uttidi deyssi beettes

Issi keeththa giddon oosanchoy baooso miishiya xeelishenne ooththishe deyssi beettes guyarakka qas oydeti cuufeti deysi beettes.

Keehidi lo'iya keeththay beettees he keeththa qoncisiya xuufeykka bollan de'ees sinthan qass abeebatinne bandira misileti beettosona.

issi keeththay beettees keeththa giddonka oydeti maarara uttidi deeyssati beettosona sintha baggarakka cugan cugan xaraphezati uttidayssati beettosona

keeththa giddon issi bitaney ba oosoa qoncisiya mayoa ma7idi ba kushyanka ba ooso miisheya oyqidi sinthe xeellees

qoodanka daro asay issife ke7idi ogeya pittidi maarayishenne giigissishe deeyssati beettosona yuushanka mithati de'ees

Qoodanka daro asay issife keeydi heeran deiya buuriyanne iitida bata pittidinne giigissidi lo7ethishe deeyssati beettosona

ogiyan issi kaamey eqqin kaameya bolla issi uray keyn garsara pude yawu immidi kaameya bolla doorishe de7oosona yuushanka qass eqqidi xeelleyssati de7oosona

kaame eqqis he kaamiya bollaka daro maatati shiiqidi ke7idi de7eyssati beetes;sa7an qassi daro asay maataa shiishidi banttawu ekkishe de7oosona.

qoodanka daro asay issife ke7idi biitta bookkishenne kessishe de7oosona yuushanka qass kaameti eqqidi de7oosona

Issi mala lo'eya macanaya ba hu'eya sinthare yeddada guyarakka qachada ba kushen oyqada xuufey de'eyssa bessashe dawus.

issi keeththa giddon qoodan nam7u asay banta sinthan ooso miisheya woththidi wolira issife gididi haasayishe de7oosonna

Misileyanika daro asay betosona issi cugani de'eyisati wolu azeya maya ma'ida kushyanika banidira misileya oyikidi hamutishe dosona

ogiyara kaameti yeysi beettes issi kaameya bolla daro asay uttidi kushenka bandira misileya dhoqu otsidi bessosona

Daro kaameti beettees he kaamiya bollaka daro asati uttidi xeelleyssati beettosona sinthara qas oyddu asay tishsh gidi eqqidi sinthe xeelleyssati beettosona.

ogiyara qoodan daro asay issife gididi hamuttishe de7oosona issoti issoti booththa moyawa ma7idosona ushachcha bagganka haddirsa bagganka cililo mithay beettees

qoodanka daro asay issife keydi ogiyara hamutishe de7eyssati beettosona issoti issoti misiliya welira kushen oyqqidi issife boosona

issi keeththa giddon issi bitaney eqqidi sinthe xeellishe haasayeyss beettees dhaguyarakka qase xuufey deyssi beettees

qoodanka daro asay issi keeththe giddon sinthan eqqidi ubbaykka tish gidi xeellosona guyara xuufeti beettosona

dalga haaththay shiiqidi de'iyays beettees. he haaththa giddorakka daro parati gaallabidi woxxishe do'oosona. guyarakka qas miththati beettosona.

Keeththa giddon qoodanka usuppun asati booththa mayo.a ma7idi deeyssati beettosonta inta sinthanka qass gita poo7oypoo eyade kusheya baqqosona.

qoodanka daro asay ogeyara hamotishe beyssati de7oosona giddorakka qas kaameti deeyssati beettosona ushachcha baggan cililo miithaynne haddirsa baggan keeththati deeyssati beettosona

gadeyan badalay dolishe de7eyssatinne mithati beettosona he gadeya giddon qoodan daro asayidi yuuyi yuuyi xeellishe de7oosona

Keeththa giddon issi macasiya uttada de'awus imatanka bandira misileynne godan xuufey deeyss beettees.

Qoodanka nam'u attuma asay kumetha banta mayowa ma'idi si tigi eqqidi xeellosona yuushanka qase mithati de'eyssati beettoosona.

qoodanka daro asay keeththa giddo gelidi eqqidi xeellosona issi bitaney kushea denthidi entana bessishe deees

Qoodanka laapun asati beettosona intika qas xuufiya sinthe ooththi oyqqidi miicishe sinthe xeelloosona yuushanka qas maatati mithati de7ees

Wolqama keeththa giddon qoodanka daro asay de7oosona intafe dummatidi oosa ooththeyssati uttidosona qasse yuuyidi beyeyssati de7oosona

issi keeththa giddon qoodanka daro asay cugan cugan gididi woli bessishenne haasayishe de7eyssati beettosona

Gidon kameti marara eqqidayssati beetosona yuushuwankka keeththtinne abebati miththati de'iyassati beetosoa.

qoodan daro asay banta oosa qonciseya mayo ma7idi maarara eqqidi de7eyssatinne giddora qasse aadhdhishe sarota imeyssati beettoos

issi bitaney ba oosa qoncisea mayoya ma7idi sinthe xeellishe ba duuna dooyis matanka qas bandira misiley de7eyssi beettees

Qodanka daro asay banta oosa qoncisiya maya ma'idi baynta kusheakka guye ooththidi siti gidi ekkidi sinthe xeelleosona.

Keeththa giddon qoodanka daro asay oydeya bolla uttidi sinthe xeellishe de oosona inte giddonka issoti issoti baynta ooso qoncise mayoa ma'idide oosona.

Qoodanka heedzdzu asay banta oosa qonciseya moya ma7idi shuchchay keelettida bootan uttidi bantamobayliya xeellishe de7oosona

kaamiya bollafe qasse nam7u asay mirtha wodhisishe deeyss beettees guyarakka qasse keeththay deyss beettees

issi keeththan kumetha banta ooso maya mayidi oydiya bolla uttidi ezgidi hayzishe sinthe xeelliya asay beettees

Qoodankka daro asay banta kumeththa mayuwa ma7idi issife shiiqi eqqidi miicishenne ufayettishe de7eyssati beettosona.

issi maca asaya eqqada ba hu7eya yeddada sinthe xeellada haasayanawu doona douyawus imatanka qas bandira misiley de7eyssi beettees

qoodanka daro asay issife gididi yuuyu yuuyidi yuushan de7ia keeththata beyoosona sa7aykka qase maataydeyssi beettees

Qoodanka daro asay issife eqqidosona intika qass banta kushea yeddidi dawutarey deyssa oyqosona

oosanchoti gadyan gelidi man7ishenne cukishe deeysi beettees guyarakka qasse dumaynne sala bolla deya shaaray beettees

Qoodanka daro asay maarara eqqidi banta kushen qas xuufey de'eyssa oyqqidi sinthe xeellishe deees guyara qass cililo mithati beettosona.

asati shiiqidi oydiyan uttidi sinthe tish gidi xeellishe de7eyssati beettosona guyarakka qas daroti eqqidosona

Qoodanka daro asay issife gididi maaran eqqidi sinthe xeellishe de'osona guyarakka qass keeththaynne mithay deyssi beettees.

Issi keeththa giddon qoodan daro asay yuuyidi uttidi deeyssati beettosona qasse kusheya denthidi woossishe deeyssatikka beettosona.

Keeththa giddon qoodanka daro asay issife shiiqidi cugan cugan oydeya bolla uttidi sinthe xeelliso deessati dee.

Issi keeththa giddon qoodan daro asay maarara oydeya bolla uttidi sinthe xeellees issoti issoti qas kushen deiya dawutareya hokkidi xeellosona.

Issi bitaney giddora booththa ma7idi bollara qas kareetha ma7idi sinthe tish gidi xeellees amatanka qass bandira misiley de7ees.

Qoodanka daro asay maarara eqqidosona inta guyanka kaamey eqqis ushacha bagganka haddirsa bagganka cililo mithay beettees.

Dalga denban qoodan daro asay beettosona sintha baggara qass daroti oydan uttidosona yuushan qas daroti eqqidi xeellosona.

Nam7u baggan shahettidi de7iya misileti beettoosona issuwan wolira haasayiyade issoy uttidi xaafeyssi beetees

qoodanka oyddu asay banta oosoa qoncise moya ma7idi eqqidi sinthe xeellosona guyerakka qas inti ooththi kessida oosoy beettees

ogiyara kaamey bishe deees yuushanka qasse asati eqqidi xeellosona ushachcha baggarakka qas mithati deyssi beettees

qoodanka daro asay beettosona issoti issoti bantaki7on qeeri nayta idimmidi katha muzishe de7eysi beettees

keeththa giddonka qoodan daro asay issife gididi shiiqidi uttis issoti issoti banta dawutareya pilgidi xeellosona issi bitaneykka sinthan eqqidi haasayees

giya giddon dumma dumma murutoti shiiqidi maaran doorettidi de7osona giddonka qass shammiya asaynne bayziya asay de7eyss beettees

Dalga demban daro asay wolira woxishenne kaa7ishe deeyssi beettees guye baggara kaqas mithatinne keeththati deyisi beettees.

qoodanka daro asay issife cugan uttidi haasayishenne qofa laamettishe de oosona yuushanka qas mithati deyssati beettosona

Issi keeththa giddon issi macasiya ba ooso miisheya oyqada ooththashe xeellawus guyara qass oosoa qonciseya xuufey xaafettidi deees

Mithati beettoosona issi mitha bolla oosanchoy ba ooso miisheta eydieqqidi giigissishe deees.

Keeththay beettes keeththa pengiya sinthan qoo dandaro asay maaran maaran uttidi banta kushen deiya waraqata xeellishe de'oosona

Qoodanka daro asay shiiqidi de'eyssati oyddu bootan shaakettidi uttis issan qass kushen oyqqidi meechishenne giigissishe deyoosona.

Ushachcha bagganka haddirsa bagganka keeththay deyssi beettees giddora qass ogey deyssan daro asay ude duge hamutishe deyssi beettees

Kaamiyoy eqqin kaamiya yuuyidi xeeliya asay deeys beettees nam'atikka qass banta oosa qoncisea maya ma'idi hokki xeelleoosona.

Qoodanka nam'u aayeti banta nayta oykidi dhoqu gidi xeelleyssati sinthan tishsh gidi beettosona

keeththa giddon tamareti banta timirte keeththa mayoa ma7idi uttidi xaafishenne hayzishe deeyssati beettosona

dumma dumma bessan shaaketidi deiya misileti beettees issi misileya bolla heedzdzu attumati uttin issi mishiriya denda eqqada intawu qolashe da7awus

Keeththan qoodan daro asay de'eyssati beettosona aadhdhidi giddon dumma dumma banta oosa ooththeyssatinne yuuyidi xeelleyssati de'oosona

ogiyan daro asay beettees issoti isoti kaamiya bollapfe wodhdhishenne sa7an banta oyqqida kushen deyssa goochchise beyssi beettees

qoodanka laapun nayti beettosona intika qass kaamiya bolla ke7idi eqqidi banta kusheya miicidi ufayettishenne miicishe de7oosona

Ogiyara issi attuma naay eqqidi ba kusheakka katisidi sinthe xeellidi miicishe de7eyss beettees

Guyaara wolqqaama mithatinne maatati de7iya derey beettees giddon qassi asi aadhanaw medhettidayssa bolla qoodan daroti eqqidi suthe xeelli miiccoosona.

Keehidi lo7eya cililo maatara deyabessan haaththay shiiqidi dees bollarakka goggeyade issi macana ya ba bolla mecashe keehada ufayettawus.

issi yuuyidi giigida bootan nam7u asay eqqidi duge xeellees sa7anka qas mithati keeththati de7eys beettees

Dalga dereynne bazzoy deyss beettees anka qass uuthati mithati maatati de7eyssati beettosona

Wolqama cillo mithatinne shuchchati doorettidi deees qase gadiya qoncisiya may7oti issi bolla micettidi de7oosona

Qoodanka daro asay issife gididi pude dereya bolla keeshe de7oosona ushacha bagganka haddirsa bagganka cililo mithaynne maatay deyssi beettees.

qoodanka heedzdzu asay booththa mayo7a ma7idi zokko zaaridi eqqidosona nam7atikka banta kusheya tiran wothidi miicosona

keehidi lo'iya cililo maata denbay beettees he denba bollakka qoodan heedzdzu asay uttidi sinthe xeelidi miicishe de'iyassati beettosonna

haaththay shiiqidi de7eyssinne bollara goggeyss beettees issi macana iya giddo gelada ka7ashenne haaththa waadhashe deyssi beettees.

Haaththay shiiqidi de'eyssi beettees he haaththa giddonka issi attuma naay ba mayoa kolidi sinthe xeelidi miicishe dees.

Ogeya bolla qoodanka usupun nayti eqqidi sinthe xeellosuna ushachcha bagganka haddirsa bagganka mithati deeyssati beettosuna.

qoodanka daro asay issife gididi eqqidi miicishenne ufayettishe de7oosona guyarakka qas dereynne haaththay shiiqidi deyssi beettees

Ushachcha bagganka haddirsa bagganka cililo mithaynne maatay beettees giddarakka qasse qoo dan daro asay dereya bolla keeshe de7oosona.

qoodanka ichashu asati beettosona issiyas zokkan ba7ada kushe a bayssa oydeya bolla wothos issiya qass zokkan ba7ada kushen oyqqada eqqasu

Guyara zumaynne zuma bollara qasse haaththay duge goggees sinthan qass issi bitane ba kushean nam'a pi doothidi sinthe xeellishe miicees.

Keehidi lo7iya maatati mithati de7a bootay beettees issi mishireya qass zin7ada bolla simmada miicashe de7eyssi beettees.

Denban cililo maatay de7eyss beettees ya bollaka qass daro asati de7oosona sintha baggara booththa mala ma7idi oyddu asay tishsh gidi beettosona.

qoodanka daro asay maarara eqqidi woli woli bolla kushea woththidi sinthe xeellees matanka qass keeththaynne mithati maatati deyssati beettosona

qoodanka daro nayti issife shiiqidi maarara eqqidi ekkanawu xeelleyatho sinthe lo7ethidi xeellosona

keeththa giddon qoodanka daro asay maarara oydeya bolla uttidosona sinthan qas issi bitaney eqqidi haasayishe de'ees

qoodanka daro asay maarara eqqidi sinthe xeellosona ushachcha bagganka haddirsa bagganka mithati deyssati beettosona

qoodanka daro asay issife gididi cugan cugan eqqidosona inta giddonka nam'ati uttidi oosoa ooththeyssati de'oosona

Qoodanka daro asati beettosona intika qass shiiqidi cugan cugan uttidi deeys beettees guyarakka qas keeththay de7eys beettees.

Qoodanka daro asay beettosona sintha baggara qass banta ooso qoncisay mayo7a ma7idi uttidi ooththishe de7eyssati di

issi keeththa giddon qoodanka ichashu asay wolikko simmidi wolera haasayishenne qofa laamettishe deeysi beettees

Keeththa giddon qoodanka usuppun asay beettees oyddati issi cugan uttidi xaafees issi bitane naas kushan immin xeellishe deees

issi keeththa giddon qoodan daro asay shiiqidi eqqidosona issi mishiriya qasse uttada eranchoti kessida hoosoa xeellashe da7awus

qoodanka daro asay shiiqidi de7eyssati beettosona intika cugan cugan uttidi ooththeyssatinne matan eqqidayssati beettosona

qoodanka daro tamareti baynta timirte keeththe qonciseya mayowa ma7idi sinthan eqqin nam7atikka qass uttidi oosa ooththishe deeyssati beettosona

Qoodanka daro qeeri nayti maarara eqqidosona sinthara qass ooththeyssati shiiqidi uttidosona yuushan qass mithaynne keeththay de7eyssi beettees.

qoodanka daro asay yuushara eqqidi xeellosona issi macasiya ba ooso miisha ekkada ooththashe de7eera bettawus

qoodanka daro asay beettosona issi baggan qasse ooththeya oosanchoti uttidi xaafishenne be ishe do7oosona yuushanka daroti eqqidosona

qoodanka daro asay beettosonna intika cugan cugan ooththeyssati uttin yuushan yiidi qass xeelleyssati de7oosonna guyera keeththay de7eyss beettees

qoodanka daro asati beettosona issi baggan qasse cugan cugan gididi uttidi ooththeyssatinne yuushan eqqidayssati beettosona

Qoodanka daro asay beettosona issi bitaney ba gadeya qoncis ammayoa ma7idi issi naas woyto immishe sinthe xeellees.

Dembban qoodan daro nayti beettoosona issoti issoti woli aaziya mayuwa may7idi sa7an gulbatidi bantta kushiya xaaxidi tiran wothidayssati beettoosona.

Issi keeththa giddon qoodan daro asay beettosona issoti issoti banta maya kolidi kushea bantayssa dhoqu ooththidi banta bolla bessishe de7oosona.

qoodanka nam7u macanayti sinthe aadhdhidi denban wol oykqidi butetettishe de7oosona yuushanka qas daro asay intena xeellosona

Issi bitaney sinthan eqqidi haasayishe de7ees guyarakka qasse asaynne bandira misiley deeyssi beettees.

qoodanka daro nayti issife gididi ufayetishenee kushe salo denthi waassishe laasaysika beettees

Sa'an maatay doleys beettees he maata bollanka daro nayti issife gididi cugan guppishenne kaa7ishe deeyssati beettosona.

Meday beettees he meedanka qass qoodan nam7u nayti tishsh gidi beettosona haakkidikka qas qoodan daro asay beettosona

denba bolla koase ka7e nayti issife cugan cugan gididi kusheya denthidi wolira ufayettidi guppishe deeyssati beettosona

denban wolira koasiya kaadheya nayti kaa7ishenne laasishe teyoosona yuu shanka qas mithati deeyssati beettosona

Issi biitaney tophiya qoncise mayoa ma7idi laasishe de7eyss beettees ya bollarakka qase caway goggishe deees.

denban cillo maatay deesibeetes he maata bollanka qoodan nam7u attuma nayti welira kowaasiya ka7ishe deesibeetees

maatay deya denbay beettees he denbanka qasse qoodan daro nayti woli qoommidi sintheti shigidi xeelleyssati beettosona

Hiilanchati banta erara medhi kessida bay beettees misilaya bolla iaybeekkokka ya oonatethay xaafettida xuufeykka beettees.

Issi keeththa giddon qoodan daro asay zokku zaaridi sinthe simmidosona inta sintharakka nam7u bitaneti eqqidi haasayishe de7oosona

dhuma giddon lo7ethidi poo7iya poo7oynne poo7a imiyaiisheti de7eysi beettees aadhdhidikka qass shaara melay beettees

qoodanka daro asay beettees intika hariya bolla uttidi ogeyara bishe de7oosona guyarakka qas shuchchay keelettidi de7eyssi beettees

Issi kaamiya oorathiya eqqidaranne iyuushian xuufeti xaafettidi de7eyssati kish gidi beettosona

Wolqama keeththe giddon kaameti medhdheti medhdheti ke'idda ooratha kaameti maarara eqqidayssati beettosona enta yuushanka daro asay yuuyidi be'ishshe de'oosona

Ogiyara daro kaameti biyaysati beetosona issi kaame sinththan wolqqamay eqqidi de'eyssa bolla xuufe deyss beetees.

ogey beettees he ogiyarakka daro asay hamutishenne motoreya laaggishe deeyssati beettosona yuushanka qas keeththaynne mithay deeys beettees

Ogiyara issi kaamey bishe eqqidayssi beettees kaamiya malaykka qasse nam7a booththenne zo7o mala xuufeykka qasse kaamiya bolla deees.

ogey beettishe ogiyarakka qas nam7u kaameti sinthe giishe deyssati beettosona ushachcha bagganka mithatinne giddon keeththay deyssati beettosona

Kaameti zeetora eqqidayssati beettosona ushacha bagganka haddirsa bagganka mithatinne maatatideyssati beettosona

nam7u baggan shaaketida ogey beettees issi baggara kaame bishe deees giddon qass mithatinne abeebati deeyssati beettosuna

issi kaamey ogeya bolla eqqidi deeysi beettees he kaamiya bollaka daro lo7eya abeebati xaaxettidi yuuyi deeyssati beettosona ushachcha bagganka haddirsa bagganka keeththay dees

ogey baanattidi deyssi beettees he ogeyarakka qasse hariya issiya zokkan ba7in naay goochchishe dees yuushanka keeththati deyssati beettosuna

ogey beettees ogeya yuushanka daro asaynne maatati mithati beettosona giddon qasse nam7u nayti woli suugishe efeysi beettees

Ogey beettes he ogeyarakka qass daro asati hamuttidi boosona issi qeeri naay ba kushen oyqqidi sinthe sugishe de7ees yuushanka keeththati deyssati beettoosona.

denban issi bootappe haaththay pude pulteysi beettees yuushanka qas daro asay haakkidi de'eyissati beettosona

issi wolqama keeththay beettees keeththa pengeykka dooya pengeyanka qasse issi bitaney uttidi keeththa nangishenne xeellishe de'ees

wolqama keeththay pde luule keexettidi wuridi deeyssi misileya bolla beettees keeththa qonciseya xuufekka xaafettidi deeysi beettees

Wolqama keeththati keexettishe deeyssati tish gidi beettosona sa7arakka qase ogeya bolla deiya kaameti beettosona

Keethan cugan cugan keexetidi de'eesi beetees. Gidon qassi issi kaame eqqis matankka qasi issi bitane de'yayssi beetees.

welqama keeththay keexettidi deeysi beettes hee sintha pengekka dooyettin nam7u qeeri nayti laassidi keeshe de7osunna

ogey giddora beettes issi kaameya sinthe yaade bitane gede hamutes ushachcha bagganka haddirsa bagganka keeththay deyssati beettosona

Issi keeththa giddon daro asay cugan cugan wolikko simmidi haasayeyssati beettosona sinthanka qas heedzdzati baynta dawutara dooyidi xeellishenne haasayishe de7oosona.

Wolqama keeththati cugan cugan keexxettidi de7eyssi beettees issi keeththey bollakka qas sunthay xaafettidi deys beettees.

wolqama keeththay salo luulo keexxettidayssi beettees yuushanka qas mooretida bate shiiqi shiiqidi dooretidi de7eyssinne ogeti beettees

qoodanka heedzdzu asay sinthan beettosona issoy dawutara doydi besseyade nam'atikka xeellishe deeyssate beettosona

keeththa giddun nam7u asati eqqidi wolira haasayishenne wolis dawutara immishe de7eyssati beettosuna

keeththa giddon qoodan heedzdzu asay kumetha maya ma'idi uttidosona inta giddonka issoy kusheya denthidi haasayishe de'ees

qoodanka heedzdzu hasay kometha banta moya ma7idi eqqidosona guyarakka qas xuufeti deiya misiley beettees

Keeththay keexetishe deeysi beetes he keeththaka keettxaya hiilanchati keexxishe doosona matanka qas eqqidi xeelleyssati de7osona.

Wolqama keeththay salo gakkanawu keexettidi deeyssi beettees matanka qasse biittay doorettidi deees kaameykka eqqidi de'eyssi beettees.

wolqama keeththay beettees keeththa sinthanka daro malara deia abeebatinne maatati cililo mithayka beettees

Issi keeththa giddon qoodanka daro asay banta ooso ooththidayssa woli bessishenne haasayishe de7eyssati beettosona.

Qoodanka daro asay yuushan eqqidesona sintha baggarakka qoodan heedzdzu asay kushen oyqqidi qanxishe de'oosona asappe guyara qas mithati beettoosona

Issi keeththa giddon tamareti maarara oyden uttidi tamarishe de7oosona sintha bagganka astamarey eqqidi tamarsishe de7ees.

qoodanka daro nayti beettoosona issoti issoti keeththa bollara ude keeyssatinne duge wodhdhishe uttidayssati beettoosona

qoodanka daro tamareti banta timirtiya wursidi ma7iya kumeththa mayo7a ma7idi ogeyara ufayettishenne miicishe boossona

Keeththa giddon oydeti ooso miisheti de7eyssati beettosona sinthan qass issi bitaney eqqidi tishsh gidi xeelleys beettees

Misiley deees he misileyanka asa qonciseya oonatetha misileti deeyssati beettosona inta sunthaka qonciseya xuufey deees.

issi tamariya ba timirte keeththa maya ma7aza sitika eqada sinthe xeellawus guyara qasse keeththay deeyssi beetees

Keeththa giddon qoodanka daro asay issife gididi oydan uttidi dawutaran xaafishe de'oosona issi bitane sinthan eqqidi intena xeellees.

Ogiyara tamareti banta timirtiya wursidi ma7iya mayo7a ma7idi kushenka ababa oykkidi keehidi miichishenne ufayeettishe biishe doossona.

qoodanka daro asay beettosona keeththa pengeyara gelanawu maarara eqqidayssatinne cugan cugan eqqidi wolira haasayeyssati beettosona

keeththa giddon qoodanka daro tamareti issoti issoti banta kumeththa moya ma7idi maarara uttidi paaciya wooththishe de7eyssi beettosona

issi keeththa giddon qoodanka daro oydeti maarara cugan cugan uttidi de7eyssati beettosonna

keeththay keexettidi wurin eaqas beyana yidayssati daruti do7oosona qoodan laapun asay tish gidi sinthan beettosona

issi keeththay keexxettishe wuro naysi beettees. keeththa bollankka mela miiththati shocetidi de'eyssatikka beettosona.

issi keeththa giddon qoodan daro asay maarara uttidi hokkidi banta dawutaran xaafosona issi bitaney qas sinthan eqqidi intana xeellishe de'ees

Issi bitaney sinthanti shigidi beettees ikka qas ba duuna duuydi pude xeellees yuushan qas asatinne kaamey deys beettees

Ogiya goyishinne gigisishe de'yiya namu kaameti beetosona. Yuushuwankka daro asay eqqidosona. Ushacha bagankka hadirssa bagankka biitay dooretidayssi beetees.

Issi bootan shiiqidi uttida asati beettosona giddonka issi bitaney eqqidi haasayishe dees inta guyarakka mithaynne maatay deyssi beettees.

ogey bookketidi giigidayssi beettees he ogiya giddoarakka issi bitane hamutishe deees ushachcha bagganka hadirsa bagganka mithaynne derey beettees

Ogey beettees ogiya gaxanka qasse giigissishe de'ya oosanchati ooththeys beettees usharcha bagganka mithati deessati beettosunna.

Nam'u kaame ogiyra bishe eqqidayssati beetossona. Entta sinthankka qasse asati eqqidosona. yuushuwankka qasse miththatinne maatati de'iyayssati beetosona.

ogiyaara kaameti beyshe beettes;issi maccasiyaaka kushiyan dawutara oyqqada eqqawus;haddirssa baggarakka miththathi yuuyidi deysse beettes.

issi bitaney ba kushen mobaalya oyqqidi sinthe xeellishe deees guyarakka qas keeththaynne mithati deyssati beettosona

Keexxettishe de7eysi beettees ya bollarakka qassi daro asay yuuyidi hamuti xeellishe de7osona guyarakka qassi keeththay deysi beettees.

Qoodanka daro asay deeyssati beettosona issi bagganka cugara eqqidi wolira haasayishenne miicishe doossona issi bagganqa haaththay goggiyade issi macasaya keeha miicashe meicettawu

Qoodanka daro asati issife eqqidi wolra haasayishe de'oosona intafe qas ushachcha bagganka addirsa bagganka mithati deyssati beettosona.

Oosanchoti baynta hiillara giigissishe deiya go7a miishay beettees guyerakka qas shuchchati doorettidi deeyssati beettoosonna.

keeththay keexxettishe deyssi beekkees giddonka qass oosanchoti bantamara ma7idi eqqidayssati phichashu asati beettosona

Qooodankanam7u maca asati haaththa duuqanaw yidi eqqidi sinthe xeelleyssati beettosona yuushanka qas mithatinne maatati deyssi beettees.